Ɖevi aɖewo le nusrɔ̃ƒe le sukuxɔ me. Yevu ɖeka le wo dome si ke nye ame tsitsi. Ɖeviawo trɔ megbe de nuŋlɔkpe alo taflo la. Ŋutsu aɖe do awu dzɛ̃ hetsi tre ɖe mɔa nu.

Ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖe wole kplɔ ŋu, abolo le agba me na wo. Ɖevi la tsɔ abolo hele nu me dem na ŋutsu la, ŋutsu la ɖɔ gaŋkui eye woke nu me be yeaxɔ abolo la aɖu.

Ame aɖewo le nu srɔ̃m tso dzɔdzɔmenutinunya ŋuti. Wo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Wodo awu ʋi abɔlegbetɔwo. Wotsɔ nanaewo da ɖe kplɔ dzi. Wodo asi ɖe nua gbɔ.

Nyɔnu ɖewo tsitre ɖe teƒe ɖe. Ŋutsu ɖeka le wo dome. Nyɔnu ɖeka do awu yibɔ ɖe dzime eye nu blɔ aɖe tso afɔta va geɖe eƒe ata anyiwui me. Woŋlɔ nu ɖe nu blɔ la dzi wodo abɔ ɖeka ɖe dzi. nyɔnua ɖe le eƒe ɖusi kpadzi hebla ta.

ɖevi andre aɖewo bɔbɔnɔ aŋtsroe aɖe dzi ɖevia ɖeka dó atakpui ɖevi eve do.awu si ƒe amadede nye gbemu ɖewo do aaa atalegbewo eye ŋubabla ɖe le ɖeviawo ŋgɔ ɖewo trɔ le wonɔewo kpɔm

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe. Wole tsitre ŋu. Aŋtsria aɖe le wo gbɔ si nye aŋtsri dzẽtɔ. Wodo atalegbewo, wodo dziwu yibɔ siwo nye abɔlegbewo kple atalegbewo.

Ŋufɔku dzɔ le eŋu eve dome. Ŋu ɖeka nye dzɛ̃tɔ eye ɖeka nye ʋetɔ. Ame aɖewo ƒoƒu ɖe afi ma. Ŋu woame eveawo katã ƒe ŋgɔgbe gbã gudugudu. Dziƒoxɔ aɖewo hã le afi ma.

ɖeviaɖewo le tsitrenu ɖe mɔmɛmi dzeƒe ʋu aɖewo hã wótɔ ɖe afima ɖeka ƒa madede nye gbɛmu eye ɖeka nye yitɔ ami. aɖewo le tsitre ɖe ʋuawo ŋgɔ yevuaɖe lɛ wodome eye wonɔ amidraƒe ƒe xɔla ƒa kpaɖe lɛ blɔ

Wole ɖa fiam na ŋutsu aɖe le ɖafiaƒe, ŋutsu la gba avɔ ʋi, eɖafiala ɖɔ kuku eye wòlé ɖafiamɔ ɖe asi. Ame si wole ɖa fiam na bɔbɔnɔ anyi, Bob Marley ƒe nɔnɔmetata hã le afi ma.

Yevu aɖewo tsitre ɖe teƒe aɖe. Yevu atɔ do awu si ƒe amadede nye gbemu. Yevu ene ɖɔ kuku ʋi eye eve ɖɔ kuku di ɖeka le awu dze me.

Xɔ aɖe mu le teƒe aɖe, nuwo kaka ɖe afi ma, dzɔdzu aɖe le tutum kɔliiii le afi ma. Ati aɖewoo hã le afi ma, nu dzẽ nogo aɖe le afi ma le anyigba.

Yevu etɔ̃ aɖeo le seƒoƒo aɖewo gbɔ. Ɖeka do atamaɖo afɔkoe, wo katã wole ata legbewo me yevu eve do awu si ke amadede nye gbe mu eye wo katã wobɔbɔ le dɔ wɔm.

Nyɔnu aɖe le avɔwo dzram. Yele nu kom nyɔmɔɔ. Avɔ aɖewo li wo tsaka kple aŋti ɖiɖi kple dzẽtɔwo, ɖewo nye yibɔtɔwo. Eeee avɔ lawo katã nyakpɔ nyuie.

Kpovitɔ aɖewo zɔ ge yina ɖe xɔ aɖe me. Wodo awu yibɔ eye woɖɔ kuku yibɔ. Ame ŋe aɖewo hã tsatsitre ɖe afi ma, ɖeka do atalegbe dzetɔ, eye wòdo awu ʋetɔ ɖe dzime. Ŋutsu evelia do awu dzetɔ ɖe dzime kple atalgbe dzetɔ.

Dzata aɖewo kplɔ to aɖewo ɖo wo geɖe wo dome. Wo le to gãa aɖe si nye to yibɔ. Dzatawo ku ɖe bɔ ɖe eŋu hele ewum he to aɖewo hã kplɔ dzata aɖe ɖo eye wo katã dze ŋkume to siwo mu ƒu anyi la gbɔ.

Aƒetɔ aɖe bɔbɔnɔ teƒe aɖe. Atukpa aɖe le egbɔ. Ɖeviwo le egbe. Ɖevi siwo le egbɔ la ɖewo bɔbɔnɔ anyi eye ɖewo le tsitrenu. Ɖevi aɖewo do awu vovovowo. Ɖeka do atalegbe si nye gbemu eye medo naneke ɖe dzime o.

Yevu aɖewo ku ɖe teƒe aɖe. Eɖewo bɔbɔnɔ anyi eye eɖewo tsɔ nu bu woƒe ɖeka tsɔ nu bu eƒe ta. Ɖeka do a dziwu yibɔ kple atalegbe yibɔ tɔ wo le ka ɖe asi. Ɖeka do awu blɔ ɖe dzime eye wodo atalegbe yibɔ tɔ.

Kplɔ aɖe le xɔ aɖe titina. Zikpui dzeŋeɖedzi aɖewo le xɔa me. Seƒoƒo aɖe hã le afi ma. Ame aɖeke mele xɔa me o.

ŋutsu ɛvɛ aɖe lɛ dɔwɔm lɛ teƒe aɖe wolɛ gliɖom ɖeka ɖɔ kuku dzētɔ eye ɖeka ɖɔ awu si ƒa madede nye aŋtsiɖiɖi wodó awu blɔ eye awuawo nye bɔ legbe kple ata legbe ŋutsua ɖó asiwui eye ŋu dzĩ aɖe

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe nudzr nudzram. Nu siwo dzram wolea ƒe ɖewoe nye tomatosi, flawɔŋu, agbitsa. Nuawo ƒe amadede nye aŋtiɖiɖi dzetɔ. Nyɔnua ɖutɔ do awu si ƒe amadede nye avumi. Aŋe kusi aɖewo le egbɔ siwo ƒe amaded enye blɔ kple aŋutiɖiɖi.

Woɖa mɔli tɔtɔe aɖe da ɖi. Wotɔ abadzo kpe ɖe eŋuti. Makaɖoni le edzi, wotso sabala da ɖe edzi, koklolatɔtɔe le eme. Nuɖuɖa ƒe amadede enye dzetɔ kple aŋtiɖiɖi.

ame ene aɖewo le teƒe aɖe wodó awu abɔlegbewo seƒoƒo si wóle ɖe asi la nye dzētɔ kple aŋutsiɖiɖi ame eve le wó dome dó asiwuiwo

Ame aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Wodo awu wo katã wole awu dzẽwo me. Woɖɔ kuku ʋi ʋi kuku ʋiwo. Wolé nane ɖe asi. Wodo asiwui dzĩŋtɔ kple ʋitɔ eye ka lɔ aɖe hã le anyigba le wogbɔ

Ŋutsu aɖe le eƒe dɔwɔƒe. edo awu yibɔ kple atalegbe yibɔ. Nu aɖewo le egbɔ. Woƒe amadede nye dzetɔ kple aŋtiɖiɖi.

Nyɔnuaɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe, wole nuɖugba ɖe asi, ɖeka do awu bluɔ ɖe dzime eye wokɔ asi de nu, evelia ƒe asi le agba la me eye wotsɔ nu bu tadzi le nukom.

Ŋudzraɖoƒe aɖe bi dzo, ŋu siwo katã le ŋudzraɖoƒea la bi fiã keŋkeŋ. Amewo le ŋu lɔrimɔ ƒe akpa er e evelia hetsitre le ŋudzraɖoƒe si bi dzo la kpɔm ɖo ɖa. Dzudzɔ le tutum le ŋudzraɖoƒe la.

Yevu aɖewo le kuteƒe. Wodo awu yibɔ. Yevua ɖeka dze klo ɖe ye…yevu siwo bɔbɔ nɔ anyi la ŋgɔ, amekukuɖaka le wo gbɔ. Yevua ɖewo dɔ kpovitɔwo ƒe kuku ʋetɔ kple yibɔtɔwo. Yevu siwo bɔbɔnɔ anyi la do awu s… domedometɔwo do awu yibɔtɔwo.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. Nyɔnu aɖe do ze eye wodo avɔ legbe yi avɔ legbe yibɔ ele ɖevi aɖe si do atakpi blɔ eye wodo awu ʋi ɖe dzim e la ɖe asi. Ŋutsu aɖe bla nu dze ɖe ta eye nɔvia le eyɔm.

Nyɔnuvi aɖewo dro agba ɖe ta. Wobla avɔ ɖe dzime hedo dzonu. Wodo afɔkpa woƒe avɔ ɖewo nye aŋtsiɖiɖi kple gbemu. Wo le wo nɔnɔewo yome.